Paɣa n ʒiya daliya ka la ka o nyina yina tana nyɛla din galisi bɛ o nyaanga tana maa malila balibu balibu tana maa shɛŋa kom nyɛla zaɣ dozim ka zaɣ vakaɣali bɛ dinni di shɛŋa nyɛ zaɣ tankpaɣu ka zaɣ dozim gabi dinni di balibu maa zooya

Salo n ʒiya paɣaba ni dabba bi pam nyɛla ban gobi chinchina ka to lɛm kara ni lɛm bihi so ʒimi ka so chinchin piɛlli ka di garisi zaɣ sabinli o nyoɣu tatariga ka o tabi o zuɣu

salo m-palli bɔnli paaki ni bɛ yela lɛm paati nɛma ka gbubi tuuta nima so yaai la o nangbuni ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka foto zuɣu ŋmaa pa o liiga zuɣu.

Polo n ku galisi doya ka tankpaɣu bɛ ni katapila nimaayi ʒɛmi ka tipa nimaayi din nyɛ zaɣ ʒiɛhi gba ʒɛya boɣa karili nyɛla din doya katapila nim maa puuni yino toorila tankpaɣu niŋdi tipa maa puuni ka tipa yinga ʒɛya ka pun pali tankpaɣu

Bihi anahi bi kurimi toori kom moɣali ni ka yino gbubi gbambili shɛli din nyɛ zaɣ nuɣso ka yino pili zipiligu ka yino yɛ daliya shɛli din nyɛ din mali zipiligu

Paɣa i ʒila tahapoŋ ka din polishiri namda nim maa bɛ di puuni ka gbubi shɛli o nuuni o pilila woliɣi ka la ka o nyina yina ka yɛ daliya ka di bombom tihi gba nyɛla din biɛni

Dabba ata n ʒɛ soli zuɣu yino yɛla goɣali din nyɛ zaɣ dozim ka yino pili zipiligu ko biɛɣu dila soli maa zuɣu ka tihi ni mori bɛ soli maa yaɣa ayi

Bipuɣunsi ayi so ʒila kuɣu zuɣu ka so ʒi tiŋa o yaɣasa ni bipuɣunbili so ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu lola o zuɣu ka so mokuru sabinli ka di to zaɣ kpuli piɛla ka zaŋ o nuu tim yino maa zuɣuni bia so gba zaa ʒɛ ni ka viigi o daliya ka o puli yina